Kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana abancane ezikolo khona bezakhula bekhaliphile njalo kukhona abantwana abagqoke amayunifomu abahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza, amatafula abo alombala olithanga.

Abantwana besikolo, abakhanya bezidlalela. Okukhanya ukuthi ayisiso ieikhathi sokufunda, njalo bagqokile amayunifomu. . Kukhona umduli wekilasi okhanyayo, oyakhwe ngezitina. Kukhona njalo amafasiteli atshiyeneyo, amanengi.

Abantwana besikolo semfundo yaphansi bahlezi ezitulweni kukhona abagqoke ama uniform kukhona umuntu omi phambi kwabantwana okukhanya ukuthi ngumbalisi wabantwana ethwele ibhuku esandleni.

Esikolo sabantwana abancane. Bahlezi abantwana ecansini abanengi. Abanye njalo bagqokile amayunifomu abanye njalo abagqokanga. Lapho abahlezi khona kuhlanzekile.

Abantwana besikolo abanengi , okukhanya ukuthi bayazijabulela .Abanye njalo bagqoke ama uniform ,abanye kukhanya begonene .Phakathi kwabantwana kukhona owesilisa okhanya ehamba .Kukhona njalo lezihlahla ezinkulu ezikhanyayo.

Abantwana abancani abasesikolo abanye bagqokile njalo amayunifomu abanye kabagqokanga kukhanya bezidlalela kukhona ababalisi phakathi kwabantwana laba kulezakhiwo ezinengi ezikhanyayo duze kwabantwana.

Abantwana besikolo abahleziyo phezu kwecansi. Kukhona njalo oyinkazana okhanya emile. Phakathi kwabantwana kukhona owesifazana ohleziyo okukhanya ukuthi angabe engumbalisi wabantwana laba.

Esikolo semfundo yaphansi eprimary kukhona izakhiwo eziyakhwe ngezitina ezibomvu njalo kukhona izihlahla ezinengi ezikhanyayo kuphinde kube lezihlahla zamabhanana.

Abantwana besikolo seprimary bayazidlalela emagcekeni bajabulile njalo bagqoke amaunifomu, duzane kwabo kukhona amakilasi amanengi atshiyeneyo Kanye lamafasitele akhanyayo .

Umduli ogombolozele isikolo uyakhiwe ngezitina, njalo kukhona isakhiwo phakathi sakhiwe ngezitina ezingaplastiwanga amazenge phezulu alombala obomvu kukhona njalo umnyango olombala obomvu labantwana besikolo abakhanya behambahamba.

Emakilasini lapho okufundela khona abafundi kukhona amafasiteli, emafasiteleni kukhona amakhetheni avaliweyo. Njalo kukhona itafula enkulu eyesigodo ekhanya ilento emhlophe phezulu.

Abantwana besikolo bakhona phakathi kwe kilasi kukhona amatafula lapho ababhalela khona, phezulu kwama tafula kukhona ingwalo ezinengi ezitshengisela ukuthi ngezabafundi ezokubala.

Abantwana besikolo abanye baquthile abanye bamile bonke bagqoke ama uniform kukhona njalo okukhanya ukuthi ngababalisi babo bame egcekeni lesikolo ngemuva kukhona izakhiwo ezikhanyayo kanye lama fasiteli.

Ekilasini phakathi komduli kukhona iphetshana elinamathiseliweyo. Iphetshana leli lidwetshwe imifanekiso eminengi etshiyeneyo, okukhanya ukuthi umbalisi ubelisebenzisa efundisa abafundi.

Isikolo semfundo yaphansi kukhona indawo lapho abalahlela khona ingcekeza. Ungahamba endaweni yakhona, uzathola kugcwele izibi ezinengi njalo eceleni kwezibi kukhona utshani obuluhlaza phansi.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu, kukhanya bezidlalela phakathi ekilasini, okukhanya ukuthi umbalisi akakho, njalo kukhona amabhentshi awokuhlala lamatafula lapho ababhalela khona

Abantwana besikolo bakhanya bemi duzane kwefasiteli bonke bagqoke amayunifomu njalo kukhanya ayisiso isikhathi sokufunda bayazidlalela ukhona umduli oyakhwe ngezitina

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo bekhanya bedlala njalo bagqoke ama uniform , kukhona amaklasi amanengi akhanyayo kanye lamafasitela angenisa umoya nxa abafundi befunda

Umduli wesikolo uyakhwe ngezitina ezibomvu. Kukhona njalo amafasiteli akhanya ukuthi ayabe engenisa umoya. Kukhona izivalo. Ngemuva kwesakhiwo kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo. Phansi kubukeka kuhlanzekile.

abantwana besikolo abakhanya sebehamba emgwaqweni okukhanya ukuthi sebetshayisile kukhona izakhiwo ezinengi phakathi kwesikolo okukhanya ukuthi amakilasi amanengi atshiyeneyo kukhona lotshani obuluhlaza lezihlahla

esikolo semfundo yaphansi e primary phakathi emakilasini kulomduli okhanya izitina okukhanya ukuthi awu plastwanga emdulini lapho kukhona okumhlophe okukhanya ukuthi zintambo zamagetsi

Abantwana besikolo kulez'insuku sebefundiswa lemisebenzi yezandla egoqela ukuyaka kumbe ukanika izimota. Kuqakathekile ukuthi babafundise imisenzi yezandla, nxa sebeqedile isikolo abasoze bethwale nzima.

Abantwana beskolo kulezinsuku sebefundiswa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Abantwana beskolo bagqoke amayembe amhlophe. Phambi kwabo kukhona umtshina abakhanya bonke bewukhangele, njalo babukeka bejabulile.

Abantwana besikolo abahleziyo bagqkoke okulombala omhlophe phezulu njalo bagqokile izayeka emakhaleni okutshengisela ukuthi bayazivikela emkhuhlaneni. Basebenzisa ama laptop.

Abantwana besikolo abahleziyo bonke abesilisa kanye labesifazana phezulu kwamatafula kukhona umtshina okukhanya ukuthi abantwana bonke laba bafundela ukuthunga. Kuzabanceda kusasa nxa sebeqedile isikolo bayakwanisa ukuzithungela impahla bathengise.

abantwana besikolo abakhanya begqoke ama uniform amayembe abo alombala omhlophe njalo kukhona ofake i tie elombala oluhlaza ukhona njalo omunye esandleni ogqoke inkombalanga elombala omnyama kukhanya kulomtshina phambi kwabo okukhanya ukuthi bayafundela ukuwusebenzisa

Abantwana besikolo kulezinsuku sebefundela imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Akukhethi engabe ngoyinkazana kumbe ngongumfana imisebenzi lezinsuku itholakala nzima ngakho sebefundela konke okuyabe kuthe kwathutsha.

Abantwana besikolo kulezi insuku, sebefundela imusebenzi eminengi eyezandla, njakho kukhona abantwana besikolo abami eduzane kwesakhiwo, esikhanyayo ukuthi kasikapheli ukuyakhiwa.

Izikolo ezinengi seziphucukile kulezi insuku abafundi sebesebenzisa amacomputer kumbe amalaptop nxa befunda njalo ababalisi nxa befundisa abafundi bayasebenzisa iprojector abasabhali emdulwini

owesilisa ogqoke i wovolosi elombala oyisibhakabhaka njalo eceleni kwakhe kukhanya umtshina kukhona njalo i phayiphu ayibambileyo umduli lapho okhona upendiwe

Owesilisa ogqoke okombala oluhlaza okwesibhakabhaka emakhaleni ugqokile isayeke , njalo ekhanda ugqoke ingwane elombala olithanga umile ndaweni egcwele utshani obuluhlaza, kukhona lesakhiwo esikhanyayo eceleni kwakhe.

Abantwana besikolo kwezinye izikhathi nxa befunda bayaphombukuhlala nje kodwa nxa sokulilanga lomhloliso omunye lomunye uyabe ehlezi yedwa kunye lebhentshi lakhe kanye letafula yakhe lephepha oyabe elibhala ukuze bengakopelani.

Abantwana besikolo bagqoke ama uniform bagqoke amayembe amhlophe phezulu leziketi ezilombala oyisibhalabhaka kukhona abakhanya bembamba ikhanda okungabe kuyikuthi bengabe befundela ukuluka

Ikilasi lapho okufundela khona abafundi, kukhona umduli ophendiweyo. Njalo kukhona izihlalo abafundi bahlala khona, amathafula lapho babhalela khona .izihlalo, ezinye zilombala olithanga khanye lamathafula aluhlaza.

Abantu abathathu abakhanya ukuthi bengabe befundela ukuba ngodokotela bagqokile amajazi amhlophe phezulu ngemuva amajazi lawa abhaliwe ngokuluhlaza kwezinye indawo ngokumhlophe bakhanya ukuthi kukhona abakuyenzayo lapha ezandleni. Kukhona okungamagabhana okuncane okulembala eluhlaza.

ekilasini lapho okufunda khona abantwana kukhona izitulo zabantwana ezokuhlala kanye lamatafula lapho ababhalela khona kukhona njalo lamabhentshi kule indawo

Abantu abagqoke okumhlophe, bagqoke amajazi njalo emakhaleni bavalile kanye lomlomo. Ezandleni lakho bagqokile amagilovisi. Kukhona omunye okhanya ebambe inkomo ekhanya ibotshiwe ngentambo.

Abantwana besikolo abahleziyo bonke bagqoke okulombala omhlophe phezulu njalo kukhona amalephuthophu abawasebenzisayo abafundi bakulezi insuku abasabhali emabhukwini sebesebenzisa ama lephuthophu.

Ekilasini lapho okufundela khona abafundi ,kukhona umduli opendwe ngependa emhlophe. Kukhona amafasiteli ,kukhona njalo amathafula kanye lamabhentshi okubambeneyo lapho abafundi abahlala khona nxa befunda.

Abantwana besikolo abahleziyo, phambi kwayo kukhona amathafula, njalo bagqoke okulombala omhlophe. abanye njalo bamile duzane lefasithela. kukhona omileyo phambi kwabantwana, okukanya ukuthi angaba ngumbalisi, ume duzane lomduli omnyama.

Abantwana besikolo abagcwele emagcekeni esikolo. Isikolo lesi sihle kakhulu phakathi . Kulotshani obuncane obuluhlaza .Kukhona njalo amaluba agombolozele utshani acecisileyo . Njalo lezakhiwo zakhona ziyabukeka .

Esikolo ungangena phakathi kukhona ibhakane elikhulu elilombala omhlophe . Ibhakane leli libhalwe ngamabala amnyama. Lingabe libhalwe ibizo lesikolo lesi liphinde labhalwa langamabala abomvu.

Esikolo ungangena phakathi kuhle okwamagama, kukhona utshani ubuncane obukhanya ukuthi buyaqhunywa njalo buyathelelwa. Kukhona amaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu, izakhiwo zabo ziyakhiwe kuhle okwamagama.

Abantwana besikolo abahleziyo bonke bagqoke ama uniform afananayo Kukhona amabhentshi abawasebenzisa nxa bebhala Phezulu kwamabhentshi kukhona ingwalo ezimhlophe okukhanya ukuthi ngezokubhala Kukhona lombalisi phambi kwabo ogqoke okumhlophe

Izikolo ezinengi esangweni zandise ukuba lebhakane eliyabe libhaliwe ibizo lesikolo njalo kukhona umduli ogombolozele isikolo oyakhwe ngamatshe lezitina. Igedi lesikolo lilombala omhlophe.

Ezikolo kumbe kungabayizibhedlela ifulegi ayiswelakali phakathi njalo kukhanya lapha kusesikolo kukhona amakilasi amanengi atshiyeneyo. Kulotshani obuluhlaza phansi kanye lezihlahla ezinkulu.

Abantwana besikolo abakhanya bedlala umdlalo webhola. Kukhona abantu abahleziyo abakhanya bebukele umdlalo lowu. Bahlezi endaweni elotshani. Ngemuva kukhona izakhiwo ezinengi kanye lamafasiteli akhanyayo.

esikolo kugcwele abantu abanengi abahlezi phansi njalo bahlezi endaweni elotshani oluluhlaza kukhanya bebukele amaqembu amabili adlala ibhola ngemuva kwabantu kukhona amakilasi

Abantwana besikolo abanengi abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe bagqokile amayunifomu amayembe abo alombala omhlophe. Phambili kukhona abantu abathathu okukhanya ukuthi ngababalisi esikolo lesi.

Abantwana ekilasini kukhona umduli olombala omnyama lapho umbalisi obhala khona nge chalk elombala omhlophe ebhala imisebenzi yabafundi kuqakathekile ukuthi abantwana behambe ezikolo beyefunda bezilungiselele ikusasa labo.

Amaqembu amabili akhanya ukuthi aselungele ukuthi anagadlala kukhona umuntu omileyo okhanya ukuthi usabatshela imithetho okumele beyisebenzise nxa bedlala ibhola abanye bagqoke okubomvu abanye njalo bagqoke okuluhlaza.

Abantwana besikolo abakhanya bemile emagcekeni esikolo bonke bagqoke ama uniform amayembe amhlophe phezulu njalo ngemuva kukhona isakhiwo esikhanyayo lezihlahla eziluhlaza.

Abantwana abanengi besikolo abahlezi phansi endaweni elotshani obuluhlaza tshoko .Bagqoke amayembe amhlophe .Njalo duzane kwezihlahla ezinkulu kukhona abanye abamileyo .

Umbalisi kukhanya emile phambi kwabafundi. Ugqoke okumhlophe phezulu eceleni kukhona umduli omnyama lapho umbalisi obhala khona umssbenzi wabafundi esebenzisa itshoko elombala omhlophe.

Abantu abakhanya begida esikolo, bagqoke okulombala omhlophe phezulu bonke njalo ngaphansi abesilisa bagqoke amabhulugwe alombala oluhlaza .Kukhona abantu ababukeleyo.

Abantwana besikolo abahleziyo phansi bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe bona bagqoke amayunifomu. Phezulu kulombala omhlophe, amabhulugwe alombala omnnyama njalo lamathenisi alombala omnyama.

Abantwana besikolo abafunda e (Secondary) . Kuqakathekile ukuthi abazali begqugquzele abantwana bethathe izifundo zabo ngoba lokhu kuzabanceda kusasa empilweni nxa sebekhulile . Abantu abafundileyo abathwali nzima ukuthola imisebenzi.

Abantwana besikolo abalenhlonipho kumbe imbeko nxa kulomuntu okhuluma labo kumele behlale phansi njalo bethule belalele abakutshelwayo nxa kulembuzo yikho lapho abazaphendula khona.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi, kukhona indawo elotshani obunengi obuluhlaza obuncane obukhanya ukuthi buyaqunywa, njalo kukhona izihlahla ezinkulu ezilombala oluhlaza lendawo lapho abantu abahlala khona.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho abafundi abafundela khona. Kuyabe kulamatafula kanye lezitulo zokubhala. Lapha emdulwini kunamathiselwe imfanekiso eminengi etshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo eziyakhwe kuhle kakhulu ezikhanya amafasiteli phezulu. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu eziluhlaza lamaluba acecisileyo kule indawo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho okugcwele khona ingwalo zabafundi zokubala ngakho abafundi ntambama sebetshayisile esikolo bayabuya kule indawo bezo bala ingwalo lezi ukuze bathole ulwazi olutshiyeneyo

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona indlu lapho abagcina khona ingwalo zabafundi zokubala. Nxa abafundi sebeqedile ukufunda, bayabuya kule indlu bezobala ingwalo lezi ukuze bethole ulwazi olunengi.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu lapho abafundi abahlala khona. Ungangena phakathi ezindlini zakhona kuyabe kupendwe kuhle emdulwini njalo kulama curtain ayabe evale amafasitela. Kukhona njalo lemibheda lapho abalala khona lendawo lapho ababeka khona izicathulo zabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu lapho abafundela khona kukhona itafula elikhulu elichazimulayo njalo kukhona izitulo lapho abahlala khona lezinto ezinengi ezitshiyeneyo abazisebenzisa nxa befunda.

Esikolo semfundo yaphezulu, kukhona ikilasi lapho abafundi abahlala khona befunda. Izihlalo ezilombala obomvu, njalo phambili kwezihlalo kukhona itafula ekhanya ile khompuyutha lesitulo somuntu esokuhlala. Intafula leli lilombala omhlophe ngaphansi.

Abantwana besikolo abakhanya bemile njalo kukhanya ukuthi kukhona abakukhangeleyo phakathi kwesakhiwo abakiso kukhona umduli oyakhiwe ngezitina njalo phansi kukhanya kuhlanzekile akula ngcekeza.

Abantu abaqeqetshe imfundo yaphezulu ,njengabantu asebesezingeni eliphezulu kuqakathekile ukuthi basebenzise amakompuyutha kumbe ama lephuthophu nxa befunda njalo kwesinye isikhathi ababalisi babo nxa bebafundisa bayasebenzisa iprojector.

Abantwana besikolo yemfumdo yaphezulu, iyunivesithi. Kukhanya bemile abesilisa kanye làbesifazana. Phambili kukhona owesilisa ogqoke iyembe emhlophe ekhanya ethwele imayikhi okutshengisela ukuthi uyakhuluma.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona utshani obuluhlaza kanye lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu izakhiwo zakhona ziyakhwe ngobunono obukhulu kukhona lamafasiteli.

Abantu bajayele ukuthi abantu abafunda e university abanengi yizikhwaca mfundo ngoba banluntshwana abantu abafika kuleli izinga ngakho abantu abanengi bayabajabulela abafundi be university

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu kukhona izindlu esikolo abahlala kizo izindlu lezi bayazibhadalela bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe bekukhona imibheda lamatafula lezitulo abakusebenzisayo kule indlu.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona isakhiwo okukhanya ukuthi siyakhiwa kukhona abantu abayakhayo njalo ngemuva kwabo kukhona isakhiwo esihle esesiphelile esesifakwe lamawindi kukhona isihlahla phakathi kwesikolo.

Abantu abaqeqetshileyo bayafika ezingeni eliphezulu eUniversity besiyafundela imisebenzi etshiyeneyo, kukhona abafundela ukuba ngodokotela, kukhona njalo abafundela ukuba ngababalisi, abanye njalo ngomongikazi.

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi kukhona indlu lapho okuhlala khona ingwalo zabafundi zokubala .Ngemuva kokubana abafundi sebetshayisile esikolo bayabuya kuleyi indawo bezobala ingwalo zabo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu eyunivesiti bonke kuqakathekile ukuthi babe lamaleputopu ngoba nxa befunda abasabhali emabhukwini sebesebenzisa amaleputopu lawa.

Abantu ababili abakhanya ukuthi basesikolo bafundela ukuba ngoba. Bagqoke amajazi amhlophe phezulu, njalo kukhona omunye okhangele emtshineni. Umtshina lo olombala omhlophe kanye lomnyama kwezinye indawo.

Abantwana besikolo abafunda eyunivesithi kukhona izindku esikolo lapho abahlala khona . Bahamba emakhaya izikolo sezivaliwe ,kukhona iminyango lapho okunamathiselwe khona maphepha abhaliweyo.

Abantwana besikolo bayenza okungamaqembu lapho abayabe bexoxa khona bebonisana omunye lomunye ekhuluma umbono wakhe. Kuqakathekile ukwenza lokhu ngoba kuyasiza abanye, bayazwisisa ngcono ukwedlula nxa umbalisi emi phambi kwabo.

Indlu lapho okuhlala khona abafundi kukhona imibheda kukhona njalo itafula enkulu abafaka khona izinto zabo itafula leli kufakwe ilembu phezulu kwetafula kukhona inkomitsho ezinye izinto ezitshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu lapho abafundi abayisebenzisa nxa befunda . Indlu leyi phakathi ilekhabothi yesigodo. Ikhabothi leyi igcwele amashelufu amanengi atshiyeneyo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona utshani obuluhlaza phakathi lezihlahla ezinkulu ezinengi. Kukhona njalo abantu abakhanya bemile. Kukhona umama ogqoke isigqoko esilombala obomvu

Esikolo semfundo yaphezulu eYunivesi. Kukhona indawo lapho okulomfanekiso khona, okufanekiswe inyamazana okuthiwa yindlovu njalo likhona itende elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu kufunda abantu abahamba ngezimotaabanye bakhona . Izimota zabo ziyabe zimile emagcekeni esikolo njalo kumi imota ezimbili elombala obomvu lelombala omhlophe.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indlu phakathi okulemitshina esetshenziswa ngabafundi njalo kukhona ikhabothi ikhabothi leyi ilombala omhlophe kukhona lamafasiteli angenisa umoya

izakhiwo ezinengi zemfundo yaphezulu ziyakhwe ngobunono obuphakemeyo njalo imiduli iyabe ipendiwe kukhona njalo amafasiteli angenisa umoya phezulu kwesakhiwo kubhaliwe kukhona utshani obuluhlaza phansi kubukeka buhlanzekile